salo nyɛla bin bɛ sambanni paɣaba ni bihi ka bihi maa shab pobi nyɛ pobirisi shab bi pobi paɣaba maa shab bob bobsi shab bi bobi

Paɣisara nyɛla ban be tihi ni ka galisi ka shɛba bɔbi bɔbisi ka shɛba bi bɔbi bɔbisi bɛ shɛba yela liiga shɛŋa ka nyɛ zaɣ'ʒɛhi ʒɛhi.

Paɣasara nyɛla bin bɛ kuligi ni bi ʒɛla kuligi nangbani gburiŋ ka zaham bɛ gbambihi ni gbambihi maa nyɛla nuɣso

Tuuntumdiba bɛ bela yili zuɣusaa bɛ nyɛla ban zaŋ wuntaŋ laati pa di zuɣusaa maa ka bɛ ye liiga yinsi ka piri namdanima.

Paɣa ni doo nyɛla ban be duu ŋɔ ni ka paɣa maa ye liiga ka di booiboi ka baaji tam o naba zuɣu doo maa nyɛla ŋun ye liiga piɛlli ka ʒi kuɣu sabinli zuɣu.